Ta hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko asati ufayettishe guppishenne idimettishe dizayssa hayssan qasseka xeellashe de'ays.

ta qasseka hayssan xeellashe dizay aaze geekko keeyippe lo7iza wogga foqa keeththa xeellays iza sintharakka mithatinne kaameykka eqqidi de7ees

Hayssan qasseka ta xeellashe dizay aaze giikko issi kare dereppe yiida aawanne qasse nu dere asati issife shiiqi uttidi deettes

ta qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi aaway gammo dunguza may7o may7idi ba kushen xambaro gondalenne mashsha oyqqidi dees

Ta qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko gitta pooqe keeththata xeellays ha keeththata mataraka qasse mithataka beyays

Gitta wogga gade beyays ha gadeza bollakka qasse lo'iza cililo maatay dees qasse iza bolla daro asati uttidinne eqqidi deettes

issi wogganne gitta aaho keeththa beyays ha keeththa gaaththan gaammo dunguza koote maydaytanne hara qasseka dumma dumma asati issife shiiqidi uttidosona

ta ayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko ayfes xeelin lo7iza issi soho beyays ha soozanekka ciishshaynne lo7iza cililo maatatikka deettes

hayssafe ta qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi kaamey kundidi mooreti dizayssa hayssan qasse xeellays

gitta wogga keeththa gaaththan qasseka daro pooliseti shiiqidi uttidi deettes ha poolisetikka issi miisha xeellishe deettes

Ta ayssan qasse be ashe dizay aaze giikko issi ayfes xeellin keehippe lo7iza so be ashe deays ha sozan lo7iza maataynne mithati deettes.

Ta hayssan xeellashe dizay aaze giikko daro asati issi demba bolla uttidi deettes. Taa sinthanikka issi addey maykiropoone oyqqidi haasayishe dees.

keehippe daro asati issi sohon shiiqidi eqqi dizayssa xeellays gadezikka qasseka umarsikko ta hayssan beyizay aaze qasseka giikko koronteyka exishe dizayssa beyays

Qasseka tani hayssappe be'izay aaze giikko nay asati ufayettishe idimettishe dizayssa qasseka issi addey ba kushen wanca oyqi dhoqqu ooththizayssaka xeellashe de'ays

ta hayssan qasse beyizay aaze giikko issi maata keeththa woday ekkin iza bolla qasseka iza matara asati eqqidi dizayssa xeellays

Issi keeththa garsan qasseka asati eqqidinne qasse hokkidi dizayti qasse xaafishe dizayssa hayssan ha7i be ashe deays

Darro asati madaraake bolla eqqidinne ba dere woga dursa durishe dizayssa qasse hayssan ha7i xeellashe woykko be ashe deays.

tani qasse hayssan be'ashe dizay aaze giikko issi gaammo cima aawati ba kushen xambaro gondalenne gitta wogga masha oyqqi dizayssa xeellays

keehi daro asati woykko wogga kawo oosancha asati yafarara utti deettes eeta sinthanekka daro muuzetinne apileti dizayssaka beyays

Daro maca indeti shiiqidi dizayssa xeellays ha macatikka qasse issi miisha shaayishenne punnishe dizayssa qasseka beyays

daro asati gitta denba gade bolla ke'idi eqqidinne hemettishe dizayssa hayssan qasseka ta xeellashe de'ays

Tani qasseka hayssan xeellizay aaze giikko asati ba dere baanawu kaame gaaththan gelanas yafarara eqqidi dizayssa xeellays.

Ta qasse hayssan xeellashshe dizay aaze giikko asati para togidi bizayssanne qasseka kaame bolla daro nayti shiiqi eqqidi dizayssa xeellays

qasseka ta hayssan be'ashe dizay aaze giikko gammo dunguza shuraabe mayidayssetinne qasse hara naytikka issi bolla shiiqi deettes

Hayssafe tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi maccay inddiya qasse ba kushen maykirapoone oyqqada haasa7ashe dawus

Ta hayssan xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga keeththa gaaththan keehippe daro asati issi bolla shiiqidi utti dizayssa xeellays

Ta hayssan qasse xeellashshe dizay aaze gikko issi keeththa gaaththan qasseka gammo dunguza shurabe mayda asatinne hara asatikka issippe uttidi deettees

tani hayssan qasse xeellashe dizay aaze geekko issi addey uttidinne ba kushan maykirofoone oyqqidi haasayishe deees

hayssafe qass ta xeellashe dizay aaze giikko issi attuma addey ba kushen maykirofoone oyqqidi haasayishe dizayssa xeellays

tani qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa gaaththan asati uttidinne issi miisha xeellishe dizayssa be'ays

Daro asati issi keeththa garsan shiiqi uttidi dizayssa beyays ha uttida asatikka issi qofa xeellishe deettes.

issi ayfes xeelin keehippe malalidi keexettida keeththa beyays ha keeththa gaaththan qasse daro asati yafarara uttidi dizayssa xeellays

tani hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko na7u addeta beyays issi addezi ba kushen waraqe ta oykkides issi addezi qasseka gammo dunguza koote may7di dees

gitta issi gade bolla oyddu donza addeti ha gadeza xeellishenne hamettishe dizayssa hayssan qasseka xeellays

Hayssafe ta qasse xeellashe dizay aaze giikko issi gitta wora gaathan asati hamettishe dizayssa xeellashe de7ays

ta qasse hayssan xeellizay aaze giikko nu dere itiophiyan buqura geetetti erettiza wogga aksume hawulte xeellashe days

Ta ayssan be ashe woykko xeellashe dizay aaze giikko issi quma keeththan asati issife shiiqidi quma mishe dizayssa xeellays

tani qasse hayssan xeellashe dizay aaze geekko keyipe lo7idi aadhdhidi diza asho quma xeellashe woykko b'ashe de'ays

ta qasse hayssan xeellashe dizay aaze geekko wora medoosa geetetti erettiza daro geleshota hayssan qasseka xeellays

ta hayssan xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga maata keeththa beyays iza sintharakka issi aayeti eqqidi deettes

tani qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi aawaynne na7u guutha nayti eqqidi dizayssa hayssan xeellashe de7ays

Ta qasse hayssan xeellashe dizay aaze geekko ashoy shuketidi bayzettiza keeththa xeellays izakka bayzishenne ancishe diza na'u addeta xeellays.

ta ayssan xeellashe dizay aaze giikko gitta denba gade bolla daru asati shiiqidi eqqi dizayssa xeellashe de7ays

qasseka tani hayssan ha7i be'ashe dizay aaze giikko gitta haathey eeli dizayssanne iza matarakka na7u addeti eqqi dizayssa beyays

Ta qasseka hayssan be ashe dizay aaze giikko isti soho asata beyays ha soho asatikka isti qommo may7o maydi eqqidi deettes

tani qasse hayssan a7i xeellashe dizay aaze giikko na7u asati ekqi dizayssa beyays issi addeza kushen qasseka waraqeta dizayssaka xeellays

Ta hayssan qasseka xeellizay aaze giikko issi keeththa gaaththan guutha nayti shiiqidi eqqi dizayssa hayssan qasse beyays.

ta hayssan beizay qase aaze giikko wogga gitta abba bolla asati markabe gaaththan uttidi dizayssa be ashe de7ays.

Ta qasse hayssan beyashe dizay aaze giikko issi macasaya daru miishata shamma makada moybaylera ba shammida eqa bira ciggada ha qasseka nuus bessashe dizayssa bea's.

keefippe daro asati qasse kare derenne nu dere itphiya asatikka daro asati issife shiiqidi issi qofa xeellishe dizayssa be ashe deays

Ta hayssan qasseka ha'i xeellizay aaze giikko eedzdzu attuma aawati qasseka madaraake bolla utti dizayssanne qasse hara asati eeta sintha baggarakka utti dizayssa beyays

Issi keeththa garsan qasseka asati uttidi komputere xam'ishe nababishenne xeellishe dizayssa hayssan qasseka ha'i beyays

Ta qasse hayssan xeellashe dizay aaze geekko daro pooqetanne ha fooqeza matara gitta denbay dizayssa xeellashe de'ays.

ta hayssafe qasse be ashe dizayaaze giikko wogga gitta mabrate mithi gaden kundi dizayssa xeellashe days

tani qasse hayssan xeellashe dizay aaze geekko issi gitta kawo oosancha aaway ba biiron uttidi dizayssa xeellays

qasseka ta hayssan ha7i be ashe dizay aaze geekko koronte mithi woggay gaden wodhdhidi kundi dizayssa be ashe deays

tani qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa garsan issi wogga mashiney eqqidi dizayssa beyays

Ta hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko kaame oge matara issi daabbo bayzettiza keetha xeellashe de7ays.

Ta qasse hayssan xeellashe dizayaaze giikko gitta keeththa gaaththan asati uttidinne telebishine masetiza miisha xeellishe dizayssa beyays

ta hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko issi aayinti payda matawuqa mazgabettida waraqe ta oyqqidi bestishe dizayssa xeellays

tani qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi wogga xaraphe sinthan asati shiiqi uttidi dizayssa xeellays

ta ayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko asati eeteme maashine ba kushen oyqqidinne qasseka muybaylekka oyqqi dizayssa xeellays

Hayssafe ta qasse xeellashe dizay aaze giikko issi gitta keeththan asati ba sinthan komputere matara uttidi xam7ishe nababishe deettes.

Ta hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giekko shuchchafe licetidi oosettida kaame oge beyays iza mataraka quma keeththataka xeellays.

Issi adde xeellays ha addezikka issi xuufe bolla ba kushe toqu ooththidi malatishe dizayssa qasseka xeellashe de'ays.

ta hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko issi maxaafa keeththa gaaththan issi mishiriya komputerera nababashe dizayssa xeellays

Ta hayssan qasse xeellizay aaze giekko issi addey uttidi ha tiri oothi xeellishe dizayssa hayssan qasse be ashe de'ays.

tani qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko kaame oge bolla asati qohettin asati qasseka maaddishe dizayssa xeellashe de7ays

ta hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi qommo may7o mayda asati tubbo misatiza miishe ba kushen oyqqidi gaden haathe ushshishe dizayssa xeellays

Issi soho gaaththan qasseka daro issi qommo mayo mayda asati shiiqi uttidi dizayssa hayssan qasseka xeellashe deays.

Gitta wogga keeththa gaaththan qasseka daro pooliseti shiiqi uttidi deettes ha poolisetikka issi qofa tiri ooththi xeellishe deettes

Issi keeththa matan eqqi woykko kaqeti diza issi eqa issi macasaya bessashenne haratikka qasse xeellishe dizayssa hayssan xeellays.

ta hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga pooqa keeththa xeellays ha keeththa matarakka eelidi diza haatheka be'ays

ta hayssappe qasseka xeellashe dizay aaze giikko gitta pooqeta matara issi kaame oge bolla asati eqqidi dizayssa xeellays

Ta qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko wogga gitta pooqa keeththa xeellays iza sintharakka mitha gitta mitha beyays

ta qasse hayssan xeellizay aaze giikko issi keeththa sinthan gitta gitta asati eqqidi dizayssa qasseka hayssan xeellays

ta hayssan be ashe dizay qasse aaze giekko issi keehippe daro lo7iza keeththa xeellays ha keeththa gaaththan lo7iza oydetinne xarapheti deettes

buro keexettishe diza wogga pooqe keeththa be'ayis ha keeththa bolla qasseka hude ke'ishe diza asataka qasseka xeellashe days

Keehippe lo7iza gitta keeththa beyays ha keeththa sinthara qasseka heenne ha hemettishe diza asataka qasse xeellays.

gitta wogga gade bolla gitta kawo oosancha asati issife shiiqidi issi miisha xeellishe dizayssa qasseka be'ashe days

keehippe leelashetidi oosettida wogga kaame oge xeellays iza matarakka lo7iza keeththataka qasseka xeellashe days

ta hayssafe ha7i xeellashe dizay qasse aaze geekko wogga gitta woqa keeththa beyays iza sintharaka mithataka xeellays

Qassekka taani hayssan xeelashe dizay aaze giiko issi aakime keeththan issi nu dere aakimenne qasse issi kare dere aakime eqqi gaatan dizaysssa be'ays.

ta qasseka hayssafe be ashe dizay aaze giikko asati hakimeti baas izara asata hakamanawu go7ettiza issi miisha oyqqidi asati poto dendishe dizayssa xeellays

Ta hayssan qasse xeelashe dizay aazee giiko asati eqidi dizayssata be'ays. ha eqqi diza asatappe na'u asati issi miisha ba kushen oyqidi detees.

Ta qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko asati issife shiiqidi eqqidi dizayssa xeellays ha asatikka issi miishsh xeellishe deettees

Tani qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi keeththan issi addey eqqidinne gigida bolla diza issi misile xeellishe deees.

ta qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi macasiya ba sinthan waraqe ta wothada xaafashe dizayssa xeellashe days

qasseka tani hayssan be'ashe dizay aaze giikko asati ba kushan misikire waraqeta oyqqidi yafarara eqqidi dizayssa hayssan xeellays

Hayssan qasse ta xeellashe dizay aaze giikko issi lo7idi keexxettida keeththa be7ays ha keeththa matakka bishe diza asataka xeellays.

Ta hayqase qase beyashe dizay azze gikko woga gita phoqa ketha xelays ha phoqe kethaykka loyzza qalamera gorpetidees.

Hayssafe eta beyizay aaze giikko issi heera xeellays ha heerazan qorqoro keeththetinne gitta gitta mithatikka dizayssa beyays.

Ta hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa sinthan asati eqqidi dizayssa xeellays. eeta giddonka issi aaway gammo dunguza mayo mayidi deees.

ta qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa sinthan asati qasse akkimeti baas go7ettiza eqa issife shiishi wothidi dizayssa xeellays

ta qasse hayssan xeellizay aaze giikko issi mishiriya puute oyqada tokkashe dizayssa beyays qasse i guye baggarakka hara asatikka tokkishe dizayssa xeellays

Ta hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko issi kaame oge bolla bajajey laagetishe dizayssa xeellashe deays.

gittanne wogga leelashe kaame oge bey,ys ha kaame ogeza bollakka kaameykka motorey laagetishe dizayssa xeellashe days

tani qasseka hayssan be ashe dizay aaze giikko keexxettishe diza wogga pooqe keeththanne iza matara eqqidi diza kaameta xeellays

Qasse ta hayssan beyizay aaze giikko kamey ba kaame oge bolla eqqi dizayssanne qasse asati hamettanas medhettida ogekka xeellays

tani hayssafe qasse beyizay aaze giikko gammo dunguza qalamera qalamettida issi guutha addababaye be ashe deays

ta qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko shuchchafe ginbettidi keexettida gitta lo7o keeththatanne eeta ga sintharakka diza mithata xeellays

Ta hayssafe ba ashe dizay qasseka aaze geekko issi addey eqqidinne ba kushen maykirofoone oyqqi haasayishe dizayssa xeellays.

Tani qasse hayssan ha'i be ashe dizay aaze giikko qasse gitta kawo oosancha asati shiiqi eqqi dizayssa xeellays.

ta hayssafe qasse ha7i xeellashe dizay aaze giikko wogga gitta hooqa keeththa beashe days iza matarakka diccishe diza maatataka beyays

tani hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko daro asati shiiqi eqqidi ba kushan waraqeta oykkidi dizayssa hayssan qasseka xeellays

Tani qasse hayssan xeellashe dizay aaze geekko issi keeththan daro asati uttidi deettes eeta sintharakka na7u karesa may7omay7da addetikka uttidi deettes.

Ta hayssafe qasseka be ashe dizay aaze giekko issi keeththa gaaththan na'u attuma addeti uttidinne waraqe ta bolla issi miisha xeellishe deettes

issi wogga keeththa woykko biiro be'ashe de'ays ha biiro gaaththan issi xaraphe bolla daro misikire waraqeetati qasseka dizayssa xeellays

Issi mishiriyo beashe deays ha mishiri matara qasseka waraqeetatinne maykirofooneykka isinthan dizayssa beays

keehippe xeellin lo7iza booththa qalamera qalamettida lo7iza keeththata beyays ha keeththata matarakka asatikka shiiqi eqqi dizayssaka xeellays

ayfes xeellin keype leela shidi keexettida issi wogga keeththa beyays ha keeththa sintharakka na7u bandirati kaqeti dizayssaka xeellays.

Ta qasse hayssafe ha'i xeellashe dizay aaze geekko asati tamari wursishe may'za karetha may'o maydinne asati ba kushe toqu ooththidi qaala gelishe dizayssa beyays.

Keehippe daro pooliseti wogga denba gade bolla ba maara ooso bessishe dizayssa hayssan qasseka xeellays.

Asati tamari wursishe anjettishe mayza may,o may,i eqqida daro asata xeelays ha asatikka ba oshachcha kushe dhoqu ooththidi eqqi deettes.

hayssan ta xeellashe dizay aaze giikko oge bolla qolettida iita buura asati fittishenne shiishshidi kaame bolla qolishe dizayssa xeellays

daro asati issife hanidi qasseka iita buurata qolettidayta shiishshishenne pittishe lo7attishe dizayssa hayssan qasseka xeellays

ta hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa gaaththan issi addey komputere matara uttin qasseka iza sintharakka issi addey uttidi dees

ta hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa garsan na7u donza addeti ba sinthan komputere woththidi utti dizayssa xeellays

tTani qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi madaraki bolla nu dere itophiya kawoynne issi aawanti uttidi dizayssa xeellays.

tani ayssan qasse be ashe dizay aaze giikko guutha nayti ba tamare keeththa maara may7o may7di yafarara utti dizayssa xeellays

Tani qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi booththa shaamiza mayada utta diza issi maca naiyo xeellays

Ta qasse hayssan ha' xeellashe dizay aaze giikko woggara xaafettida payda giza xuufe xeellashe deays.

Tani qasse hayssan ha'i be ashe dizay aaze giikko issi guutha naay payda matawo qas ayfe ashara immishe dizayssa xeellays.

ta qasseka hayssan xeellizay aaze geekko issi qommo may7o mayda pantha nayta beyays ha naytikka qasse ba kushen ciishsha oyqqidi kushe ba qishe dizayssa xeellays

ta qasseka hayssan xeellashe dizay aaze gikko issi laxafettida xuufe asati shiiqi eqqidi xeellishe dizayssa hayssan be ashe days

Issi attuma addey eqqidi deees ha addezikka qasse ba kushen maykirofoone oyqqidi haasayishekka deees iza matarakka guye baggara lo7iza miishay dees

Ta haysan xelashe dizzayssi azze gikko gita gade bola toketi diza muzzenne badapla toketidaysa xelashne be'she days.asay hemetishe deyssa beyays.

wogga gitta keeththa xeellays iza gaaththanka daro asati uttidi deettes heeta sinthara qasse maca nayti issi qommo may7o maydayti eqqi deettes

tani qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko shuchchafe keexettida issi lo7iza keeththa xeellays ha keeththayka lo7iza qalamera tiyettidi dees

Ta qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi qommo may7o mayda paantha attuma naytanne qasse be kushen ciishsha oyqqidi kushe ba qishe dizayssa xeellays.

Buro oosettishe diza wogganne aaho kaame oge beyays iza matarakka kare dereppe yida asatinne ha nu dere asati issife shiiqi eqqidi dizayssaka xeellays.

qasse ta hayssan ha7i beyizay aaze giikko issi shuchchafe liceti oosettida kaame oge bolla asati qasseka imatha mokkishe sarokkishe dizayssa xeellays

Tani qasseka hayssan xeellashe dizay aaze geekko gitta keeththa gaaththan daro asati shiiqi uttidi dizayssa xeellays.

ta qasseka hayssan be ashe dizay aaze geekko issi kare dere aawaynne issi addey uyettiza meisha burcu qora oyqqidi eqqi dizayssa beyays

Keehippe daro asati shiiqi eqqi dizayssa beyays issi addey qasseka maykirofoone oyqqidi haasayishe dizayssaka xeellays.

Ta qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa gaaththan daro asati issi maashine xeellishe eqqi dizayssa beyays.

issi keeththa gaaththan qasseka asati eqqidi deettes ha eqqi diza asati issi naay laabtoppe bolla issi miisha bessin iza xeellishe deettes

Issi keeththa gaaththan qasseka asati eqqidinne issi qofa bolla haasayishe dizayssa ta hayssafe qasseka beyanas dandayades

issi keeththa garsan keehippe daro asati issife shiiqidinne issi maashine xeellishe eqqidi dizayssa qasseka xeellashe de7ays

Issi macasiya qasseka payda matawaqa mizgeba mazagabettashe ayfe ashara immashe dizayssa hayssan qasseka tani xeellashe days.

ta hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko issi donza addey ba kushan maykirofoone oyqqidi haasayishe dizayssa xeellays

ta qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi oge keeththa matan oge bolla daro asati poolisara gididi utti dizayssa xeellays

ta hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi poolise addey qasseka uttidi xaraphe bolla waraqe ta xeellishe dizayssa beyays

Ta hayssan qasse be ashe dizay aaze giikko gitta denba gaden daro pooliseti gade bolla uttidi dizayssa xeellashe deays.

ta hayssan xeellashe dizay aaze giikko na7u pooliseti issi xaraphe sinthan uttidi dizayssa hayssan qasseka xeellashe deays

Tani hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko issi maca naiyo xeellays izakka tiri ooththa xeellashe dizayssaka beyays

Daro mekalakiya pooliseti issi wogga demba gade bolla eqqidi ba maara ba woga bessishe dizayssa xeellays.

Issi keeththa gaaththan qasse poolisetinne hara dumma dumma asati maarara uttidi dizayssa hayssafe qasseka xeellashe days.

Gitta wogga gade bolla qasseka pooliseynne hara dadumma asati eqqiri ba kushan qasseka woyto misatiza miisha oyqqi dizayssa beyays.

Tani qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko wogga abba bolla asati markabe bolla utti dizayssa xeellashe de7ays.

Tani qasse hayssan ha'i beyashe dizay aaze giikko kaame oge bolla trafiketi qasse asati aadhdhana mala go'ettiza zebira milkite medhishe diza issa be'ayis.

Ta hayssan qasse be ashe dizay aaze giekko keehi lo,idi keexettida qorqoro keeththa beyays iza sintha baggarakka na,u bandirati kaqeti dizayssaka xeellays.

Daro pooliseti eqqidi deettes izeta matarakka issi gammo dunguza shurabe may7da issi addeykka qasse eqqidi dees.

Ta qasse hayssan xeellizay aaze giekko issi keethta gaaththan daro asati shiiqi uttidinne issi miisha xeellishe dizayssa beyays.

Ta hayssan qasse xeellashe dizay aaze geekko getta kawo aoosancha gidida issi aawa matan daro maykirafone ta shiishshi asati oyqqin qasse izi haasayishe dizayssa xeellays.

Ta hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko issi tamare kifile gaaththan asati shiiqi eqqidi tamarishe diza nay ta xeellishe dizayssa beyays

Ta qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko gitta aaho keeththa garsan asati maarara uttidi dizayssa xeellays

Ta qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko gitta kawo oosancha asati ba kushan puute oyqqidi tokkanas bishe dizayssa xeellays

Taani hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko muuzey kaamen caanettidine kaameza matarakka Dari asati eqqi dizayssa be7ays.

ta hayssan qasse xeellashe dizay aaze geekko gitta wogga daro miisha caaniza gitta kaame be ashe deays

Wogga gitta daase garsan gitta kawo oosancha asati eqqidi ba kushe denthidi dizayssa qasseka xeellays.

issi giitta aawa be'ashe deays ha aawantikka ba ayfa bolla manaxire woththidinne ambasadere maydi dizayssaka qasse xeellashe de'ays

ta qasse hayssan ha7i xeellashe dizay aaze geekko issi aawata beyays ha aawatikka lo7iza ambasa derekka maydi uttidi dizayssa xeellays

Issi keeththa garsan daro quma qommoti giiggin asati qasseka ba saanen saanen baas lo'ida quma ekkishe dizayssa be ashe deays.

keehippe daro asati shiiqidi uttidi deettes eta sinthanikka nu killile kawo issi aaway eqqidi haasayishe dizayssa xeellays

tani qasseka hayssan ha7i xeellashe dizay aaze geekko issi keeththa giddon daro bandirati kaqetidi deettes iza sintharakka heedzdzu asatikka eqqi deettes

Ta hayssan qasseka ha'i be ashe dizay aaze giikko gaammo cimati issi naa ba sinthan utisidi gaabe mayzi dizayssa xeellays.

Issi gitta wogga kawo oosancha issi mishiriyo xeellayis.I sinthanikka maykirafooney eqqin izakka haasaashe de'awusu.

Ta hayssan xeellashe dizay aaze giikko daro astati issippe shiiqidi uttidi deettes ha uttida asati issino maliza qoobekka wothidi deettees.

Tani qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi daro asati issife shiiqidi eqqidi dizayssa xeellays.

Issi keeththa gaaththan wogga xarapheza matan daru asati shiiqi uttidinne issife haasayishe dizayssa hayssan qasseka ta xeellays

Issi keeththa garsan daro asati shiiqi eqqidinne issi oosettida wogga projekte xeellishe dizayssa hayssan ha7i beyays

Issi wogga gita kaame oge bolla bajaje eqqidi de'ees. Bajajeza matarakka daro asatishiiqidi eqqidi deetees.

Ta qassekka hayssan xeellashshe dizay aaze giikko kaame oge bolla daro bajajjeti yafarara eqqidi dizayssa xeellays

Ta hayssan qase xeelashe dizay aaze giiko woga gita keeththa gaathan keehippe daro asati shiiqi uti dizayssa xeelayss.

Ta hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko issi giya gaaththan kaqetidi bayzettishe diza mayota xeellashe deays

ta ayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi wogga kaame gaaththan asati un7ettidi uttidi dizayssanne qasse kaameza bollarakka utti dizayssa beyays

Ta hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko tamare nayti tamare keeththan uttidi tamarishe dizayssa hayssan xeellashe days.

ta hayssan qasse beyizay aaze giikko issi gitta giya beyays ha giyaza bollaka qasse ototi basheti bayzettishenne shamettishe dizayssa xeellays

ta qasseka hayssan be7ashe dizay aaze giikko tukke keeththa beyays ha tukke keeththa gaaththan uyishe diza asataka xeellays

Tani qasseka hayssan ha'i xeellashe dizay aaze giikko qasse issi kaame gaaththan daro asati un7ettid' utti dizayssa xeellays

Qasseka tani hayssan be izay nam7u miishakko issi baggara wogga gitta pooqa keeththanne qasse ha baggara asati ba toho xugume kushe xugume gorpiza qalamekka be ashe deays

ta hayssan qasse be'ashe dizay aaze geekko issi kare dereppe yida issi attuma adde be'ashe de'ays iza matarakka daro mabirate shubotikka be'ashe de'ays

daro asati shiiqi uttidinne asati kuwaasa ka7ishin eeta daggafanawu shiiqi eqqidi guppishenne uttidi dizayssa xeellays

gittanne wogga aaho kuwaasse ka7ettiza denba bolla kuwaase ka iza darro nayti eqqidi dizayssa hayssan qasse xeellays

daro asati oge bolla qasse yafarara eqqidi dizayssa hayssafe be'ashe de'ays eeta matarakka kaameykka dizayssa xeellays

issi keeththa gaaththan kare dere asati eqqidinne issi miisha xeellishe dizayssa hayssan qasseka be'ashe days.

wogga gitta kuwaase denba bolla nayti kuwaase ka ishe dizayssa hayssan qasseka tani xeellashe days

ta ayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko issi gitta wora matan issi pansanaay eqqi dizayssa xeellashe deays

Ta ayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko issi gitta wolla matatiza shuchcha garsan asati qasse shuchcha liccidi lo7atidi iza gaththan utti dizayssa beyays.

tani qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko guutha qeera keeththa gaaththan issi addey uttidi ba kushe mici dizayssa xeellays iza guyerakka daro asati eqqidi deettes

Ta ayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko gitta aaho umatan asati daro asati shiiqi eqqidi dizayssa xeellashe de7ays.

Tani ayssan xeellashe dizay aaze giikko asati daro asati heenne ha hamettishe dizayssa xeellays qasseka heedzdzu macanaytikka idimetti eqqidi deettes.

Tani hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikqo issi mitha garsan uttidi diza issi pantha naa xeellashe deays.

Ta hayssan qasse xeellashe dizay ay aaze giikko wogga gita dembba bolla issi qommo mayo mayida asati eqqidineuttide ichidi dizayssa xeellays

ta ayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko keehippe lo7iza wogga gade bolla diccishe diza maatanne mitha xeellays ha gadeza bollakka kaame laagetishe dizayssa xeellays

Ta hayssan qasse xeellashe dizay aaze geekko gitta wogga gade bolla issi qommo mayo mayda asati shiiqi eqqi dizayssa xeellays.

keehippe liqettidinne leelashidi keexettidi diza issi maata keeththa be'ays iza matara qasseka gitta gitta mithataka xeellays

qasse asati issi soho bishe gadey qammikko iza garsan aqanas go7ettiza guutha keeththey be ashe dizayssa qasseka xeellays

tani hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko issi dunkane garsan asati yafarara uttidi issi miisha qofa polishe dizayssa beyays

Ta hayssan qasseka xeellashe aaze giikko asati payda mattawaqa misggeba mazaggabettanaw shiiqi eqqi dizayssa xeelashe de7ays

Ta qasse hayssan xeelizay aaze geekko issi keeththa gaaththan daro asati qasse issi misgeba mazagabetishe dizayssa xeellashe de'ays.

tani qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko nayti payda matawaqa misigeba mazagabettishe dizayssa xeellashe deays

ta ayssan xeellashe dizay aaze giikko daro asati shiiqidinne payda mataweqa misigeba mazagabettishe dizayssa xeellashe days

Ta hayssafe qasse xeellashe dizay aaze giikko daro asati issi sohon yafara eqqidi dizayssa hayssan qasse xeelays

Tani qasse hayssan xeellizay aaze gikko darro asati issife shiiqi eqqidin dizayssa beyays ha asatikka ba kushen issi miisha oyqqidi doqu oothi deettes.

Tani qasse hayssan ha7i be ashe dizay aaze geekko issi aayenti payda matawoqa mizgeba mazagabettanaw yiidi dizayssa xeellays.

Tani hayssan qasse be ashe dizay aaze giikko daro asati payda matawoqa misgeba mazagabettanawu shiiqi dizayssa be ashe deays

issi donza aaway qasseka payda matawoqa misgeba mazagabettishe ba kushe ashara immishe dizayssa hayssan qasseka ha'i xeellays

Issi keehi lo'iza booththa qalamera qalamettida lo'iza keeththa be'ays ha keeththa gaaththanika qasse ooththiza asati ambbasadere mayidi uttidi dizayssaka xeellays.

ta qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa gaaththan asati issi mizgeba mazgabishe dizayssa xeellashe dayys

wogga gitta kuwaase denba bolla nayti qasseka kuwaasa ka'ishe dizayssa ta hayssan qasseka xeellashe de'ays

Tani hayssan qasse xeellashe dizay aaze ggikko issi addeynne issi qasse gutha naay eqqidi dish dizayssa hayssan be'ashe days

tani hayssan qasseka be ashe dizay aaze geekko daro nayti kuwaase ka ishe dizayssa hayssan qasseka xeellays

Ta qasse ayssan xeellashe dizay aaze giikko issi wogga kuwaase denba bolla nayti kuwaase ka7ishe dizayssa xeellays

Hayssafe ta qasse xeellashe dizay aaze geekko daro nayti shiiqi eqqidinne dursa durishe dizayssa hayssan qasseka ta xeellays.

tani qasse hayssan beyizay woykko xeellizay aaze giikko daro asati shiiqi uttidi dizayssa xeellays eeta gaththaneka pooliseti dizayssaka beyays

wogga gitta kuwaase denba xeellays iza bollaka na7u poolisetinne qasse hara dumma asati qasse eqqidi bishe dizayssa xeellashe de7ays

ta hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko issi naay issi aawappe wanca ekkishe dizayssa hayssan xeellashe days

Ta qase haysan beyashe dizayssi aybe gikko issi denba bola gutha nayti kuwasa kayshe dizayssa xelashe da'ys.

Tani hayssan xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga denba gade bolla nayti kuwaasa ka7ishe dizayssa xeellashe de'ays

tani qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko kuwaase ka ishe issi naay qohetin qeymesqele ooththiza nayti iza maadanas gizayssa xeellays

tani qasse hayssan beyizay aaze giikko wogga gitta kuwaase kaa7ettiza denba xeellays ha denbaza bollaka kuwaase ka iza na7u naytikka eqqidi dizayssa beyays

qasse ta ayssan ha7i be ashe dizay aaze geekko kuwaase ka iza maca naytaranne aselxanetara hamettishe dizayssa be ashe days

tani hayssafe qasse beyizay aaze geekko nayti kuwaase kaa7i makidi denbazappe ke'ishe hamettishe dizayssa xeellashe days

Tani qasseka hayssan beyizay aaze giikku nayti kuwaase ka ishe baaxetishe soysoara dizayssa be ashe de'ays

gitta aspalte bolla issi qommo mayo mayda daro asati wotha wocishe dizayssa hayssafe ha'i beashe de'ays

tani qasse hayssan ha7i xeellashe dizay aaze geekko nayti kuwaase ka7i simmidi xoonidi guppishe dizayssa xeellays

tani qasseka hayssan xeellashe dizay aaze gikko issi miisha qanxanaw go7ettiza maqaase geetetti erettiza miisha xeellays

hayssafe itaa qasse xeellashe dizay aaze giikko asati issi miisha mataranawu godettiza metire geetetti erettiza miisha xeellays

Ta ayssan qasse xeellashe dizay aaze giikkou issi madaraka bolla asati shiiqi eqqi dizayssa qasse eetika issi miisha ba kushen oyqqi dizayssaka xeellays.

Ta hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko daro qalamera qalamettida daro udaftare ta hayssan qasseka xeellays

Ta ayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko beni wode asati iyeththas go'ettiza teeppe geetetti erettiza miisha xeellays.

Ha'i qasseka nus oora xili yiida asa nayti metotonta qasse ba soho walawalana malanne geeshshana mala go'ettiza issi miisha go'ettizayssa beyashe deyays.

tani qasseka hayssan beyizay woykko xeellizay aaze giikko iskirtoti maarara dizayssa hayssan qasseka be ashe deays

issi gitta kawo oosancha aaway eqqin qasse daro maykirafooneta iza matara shiishshin haasayishenne qasseka foto denthiza asatikka denthishe dizayssa xeellays

qasseka ta hayssan beyizay aaze geekko asati izara masamure siyanas ba haythan woththi masamure siyanawu go7ettiza miisha xeellashe deays

Tta qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi maxaafanne daro iskirbto woykko parkele ta xeellashe de7ays.

ta hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko wogga gita abba bolla asati markaben qasse uttidi pinnishe dizayssa xeellays

tani qasse hayssan xeellizay aaze giikko kare dereppe yida asatara eqqidinne asati issi kaame matara haasayishe dizayssa xeellays

Ta qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi wogga kaameppe issi addey wodhdhishe dizayssa xeellays qasseka hara asati kaameza matarakka hamettishe dizayssa xeellays.

ta hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko keehippe daro saykileti yafarara eqqidi dizayssa hayssan xeellashe days

Ta hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko issi denba gade bolla eqqidi diza peres gaari xeellashe deays.

Tani qasseka hayssan xeellashe bizayaze giikko qasse nayti daro nayti saykile laaggishe bizayssa xeellashe deays.

wogga gitta abba be ashe de'ays ha abbaza bolla qasseka markabe gaaththan asati uttidi qasseka dizayssa be ashe deays

qasse ta hayssan xeellashe dizay aaze giekko ha7i ooraxidi yida maca nayta motorey eqqidi dizayssa hayssan xeellays

Issi keeththa gaaththan kare dereppe yida asati eqqidinne issora haasayishe dizayssa hayssan qasseka xeellashe days

tani hayssan qasseka xeellizay aaze giikko wogga gitta pooqe keeththa beyays iza sintharakka qasse kaametaka xeellashe de7ays

ta hayssafe qasse xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga pooqa keeththa xeellashe de'ays qasseka izi pooqeza dirsaykka keehippe lo'ees

ta qasseka hayssan xeelizay aaze giikku issi safara beyays ha safaran qasseka issi bajaje laagetishe dizayssa qasse xeellays

Ta qasse hayssan beyashshe dizay aaze giikko issi keeththa garsan asati eqqidinne ba kushen waraqe ta oyqqidi xeellishshe dizayssa be'ays

Qasseka tani hayssan be'ashe dizzay aaze giikko issi keeththa sinthan heedzdzu asati eqqidi dizayssa qasseka xeellays.

Ta hayssan ha'i hayssan qasseka beyashe dizay aaze giekko asati iyishin na'u maca nayti booththa dirbadire maydayti mokkishenne ciishsha immishe dizayssa xeellays.

tani qasseka hayssan be izay aaze giikko kartoonera madabararanne hara dumma dumma miishati shiiqi dizayssanne iza matarakka asati dizayssa beyays

qasseka tani hayssan ha7i be izay aaze giikko buro keexxettishe wuronta wogga pooqe keeththa be ashe de7ays

ta hayssan be'izay aaze gikko timirte ministire geetetti erettiza bonchettida birahaanu negga hayssan xeellashe de'ays

Wogga gitta keeththa gaaththan asati nayti qasseka tamarssi wursishe maraqetishe dizayssa hayssan qasseka tani xeellashe days

issi wogga aaho keeththa gaaththan qasseka daro nayti ba sinthan komputere wottidi xam7ishe xeellishe dizayssa be ashe days

Qa qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa gaaththan issi addey eqqi dizayssa beyashe de7ays.

Qasse ta hayssan xeelizay aaze giikko gitta kawo oosanchcha asati qassekka yishenne irbaane qanxishe dizayssa xeellays

Ta ayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa gaaththan oyde bolla uttidi asati qasseka tamarishenne xaafishe dizayssa beyays.

Ta ayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko issi tamare kifile gaaththan nayti maarara utti tamarishe dizayssa xeellays.

Issi dondza macasiyo be ashe de7ays ha macasayakka uttadanne issi soho tiri ooththa xeellashe dizayssa qasseka hayssan be ashe days

Kitta wogga kawo oosancha aaway ba biiro gaaththan utti dizayssa beyays iza matarakka na'u qommo bandiratikka eqqidi deettes.

Tamare nayti tamare keeththan qasseka maarara uttidi xaafishe tamarishe dizayssa hayssan qasseka xeellashe de'ays.

Ta qassi hayssan xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga buro oosettishe diza gitta asppaltte be7ashe de7ays.

tani qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko asati kaame ogey mooretin ba kushen kaame ogeza goydi lo7athishe dizayssa xeellays

ta qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko kaattoy gade goyishe dizayssa xeellays iza matarakka asatikka deettes

gitta wogganne dalga kaame ogey buro oosettishe dizayssa xeellays iza bollakka gitta wogga kaameynne doozoreti iza bolla deettes

gitta wogganne aaho kaame oge buro oosettishe dizayssa xeellays iza bollakka doozeretinne issi wogga siinoy dizayssaka xeellays

wogga gitta kaame ogey buro oosettishe dizayssa xeellays izakka ooththiza issi doozorey eqqi dizayssa be ashe de7ays

Ta hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi bamba qasati doyidinne uyishenne mecettishe dizayssa xeellays.

tani qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko xeellin keehippe ayfes malaliza issi isoho hayssan qasse xeellashe days

ta hayssan qasse beashe dizay aaze giikko issi wogga dildiye beays ha dilleza bollaka daro asati eqqi dizayssaka xeellays

issi wogga demba gade bolla toketi diza issi bamba boono xeellays iza mataraka cilila maatataka xeellashe deays

Issi bamba toketi dizayssa xeellays izikka qasse doyettin asati ba kusha meecetishenne xeellishe dizayssa qasseka beyays.

tani qasse hayssan ha7i xeellashe dizay aaze giikko asati nayti qasseka ba dere woga may7o may7di eqqi dizayssa xeellays

Qasseka ta hayssan beyashe dizay aaze giikko issi gade bolla toketi diza wogga bamba beyays ha bambaykka coo doyettidi gukkishe dizayssa beyays

ta qasse hayssan be ashe dizay aaze giikko asati daro haaththa shiishshanas shuchchara ginbidi wottida issi tankere xeellays